Antu anokurudzirwe kumwe mvura yepamatepi ngeye mvura muzvibhorani ngekuti mvura iyi yakachena asamwe mvura yemumadhamu nemuzvikowa ngekuti inenge inehukosha unokonzera mukuhlani antu akafa nge mukuhlani akarwara.

Rinenge jee nyamba igwinyiso. Mazuva ano mikhuhlani inopararira. Antu anokurudzirwa kuti apfeke zvivhara nyara, zvivhara muviri nezvibhara muromo kuitira kusatapurirana mikhuhlani kwemene.

Amuna voye madhogodheya nana mukoti anofanirwe kupfeke zvevhare nyare, ngezvivhare miromo. Achidzivirire mukuhlani inotapurirane imweni hwemene.

Ashandi ekubandiko rezvehutano anokurudzirwa kuhambe kundau Nemumagange achifirita kana kune mukuhlani unotapuririranwa achifirita kubvisa hosha remukuhlani uyu kuti antu asabatira zvinobatsira kudzivirira hutano.

Madhokodheya ,anamukoti anokurudzirwa kupfeka zvivhare muromo nezvivhare nyara kana vachirapa mikuhlani inopararira, uye antu muntaraunda vanokurudzirwa kupfeka zvivhare muromo nezvivhare nyara kudzivirira kutapurirana kwemikuhlani.

Ana mukoti pamwe nemadhokodheya anokurudzirwa kupfeke zvivhare miromo, zvivhare nyara, kana kune matenda anotapuriranwa zvinoite kuti achengetedze hutano hweantu ari kurapwa uye neutano hwavo.

Madhokodheya nana mukoti ano kurudzirwe kupfeka zvi vhare nyari zvivhare muromo ne zvivhare mwiri kana kuine mi ku hlani ino tapurirana kueedza kuchengetedza utano paanenge echi rapa antu aka siyana siyana.

Munguwa yemukhuhlani inotapurirwana antu anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyara nezvivhare muromo nezvivhare mumwiri kuitire kuti vasatapurirane mikhuhlani pamwechete nekuchengetedze utano hweantu.

Anamukoti pamwe ngemadhokodheya, anokurudzirwa kuzvichengetedza, apfeke zvivhare nyara nezvivhare muromo, kana achirape mikhuhlani zvinotapuriranwa. Zvinobatsira kuchengetedza utano hwemunthu waari kurapa uye nehutano hwawo.

Inenge jee damba igwinyiso ana amai ane ndani munokurudzirwa kuzoende kuzvibhedhlera kunobaiwa mikuhlani inopararira kuti achengetedzeke uye asapararira nekutapurira amwe kwemene.

Inenge jee damba igwinyiso antu ano kuridzirwe kupfeke zvivhare muromo zvivhare nyare ngezvi vhare mwiri kana achi shande ne antu ane mi kuhlani ino pararire zvino dziirire kutapurirana kwemi kosha.

Rinenge jee, damba igwinyiso remene-mene. Ana mai ane ndani nanamai ane ndumure anokurudzirwa ahambe nadzo kuzvibhedhlere, dzinobaiwa, pamwe ngekupihwe mitombo inorape mikhuhlani kwemene.

Rinenge jee, damba igwinyiso remene-mene, anamai ane ndani nanamai ane ndumure anokurudzirwa kuhambe nendumure kuzvibhedhlera, dzondofundiswa maringe ngezveutano. Dzimweni dzichibaiwa mikuhlani yebesha, dzimweni dzichibaiwa mikhuhlana yakasiyana-siyana kwemene.

Kundau dzatinobveyo kana kune mukhuhlani inopararire antu anokurudzirwa kupfeka zvivhare miromo, zvivhare nyara uye zvivhare mwiri zvinodzivire kuthapurwa kwemukhuhlani uyu uye kekuchengetedze utano kwemene.

Utano hwenyara utano hwakakosha kwemene, vantu vanokurudzirwa kusuke nyara dzavo, kana achibva kuzvimbuzi, uye kana vachibve kumabasa akasiyana-siyana, antu anokurudzirwa kuti ageze nyara dzawo, ngekuti dzinotakure utachiwona unokonzere mukuhlani.

Mvura mutombo. Antu anokurudzirwe kumwe mvura inobude muzvibhorani ngepamatepi yakachena .Antu ngaasamwa mvura yemuzvimadhamu ngemuzvimikowa, ngekuti ine ukosha hunokonzera mikhuhlani antu akarwara.

Antu anokurudzirwe kumwa mvura yepamatepi ngemvura yemuzvibhorani mvura yemumakowa ngemuzvidhamu imvura ine ukosha unokotsera mukhuhlani antu akarwara.

Ikodzero yemuntu weshe angawe mudodori kana asharukwa kuwa nefundo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwe kubatsirwe maererano ngezveutano kuti aziye zvemikhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Anthu anokurudzirwe kumwe mvura yepazvibhorani ngekuti mvura iyi imvura yakachena kwemene, anthu asamwa mvura yemumadhamu ngemuzvikova ngekuti inenge isina kuchena, inenge ine hosha inokonzera mikuhlani.

Ikodzero yemuntu vese, kuvana mvura yakachena. Ngekuti mvura mutombo, antu haakurudzirwe kumwa mvura yemumadhamu nemvura yemuzvikova. Ngekuti inonga ine ukosha unokonzeresa mukuhlani, antu akarwara.

Ikodzero yemuntu vese kungaa achipangidzwa zivo maringe ngezvehutano. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kune michina yemhando yepamusoro yedera-dera, kovhenekwe makodo, mirenje kuvhenekwe nyari dzinonga dzavhinika mutsaona.

Ikodzero yemuntu wese anogare mumaganga nemundau kunge aine ziwo maringire ngezveutano antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri nhemundaa dzinobatsirwe antu Vapangidzwe ziwo maererano nemukhuhlani yakasiyana siyana inenge iriko mazuwa iwayo.

Antu anokurudzirwe kumwa mvura yepachibhorani ngepamatepi ngekuti mvura yekumadhamu ngemuzvikowa imvura isina kuita zvakanaka, inope antu mukhuhlane ngekuti inenge inehosha dzese-dzese.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhedhlere, uko amweni anonobaiwe majekiseni kudziirire mikuhlani inenge ichipararire. Antu anokurudzirwe kupfeke zvivharemuromo nezvivharenyare kana achirapwe mikuhlani inopararire kwemene.

Ikodzero yemuntu veshe vantu vanoshanda kubandiko rezveutano vanokurudzirwe kuhamba mundau nemumaganga achifundisa antu maringe nezveutano. Izvi zvinobatsira antu kagare aine zivo mikuhlani yakasiyana siyana, uye mitombo yekushandisa

Ikodzero yemuntu weshe kungachipangidzwa zivo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera ngemutaha dzinobatsirwe antu echipangidzwe zivo maringe ngezveutano antu oziye mukhuhlane yakasiyana siyana ngemitombo yayo kwemene.

Antu anokurudzirwe kumwe mvura ino bude pa zvibhorani nge mvura inobuda pa matepi antu asamwe mvura mu zvikowa nge muzvi dhamu ngekuti ino takure utachiwana huno konzere mu kuhlani antu orwara.

Ana mai, ana baba, majaha ngendombi anokurudzirwa kupangidza ziyo maringe nezveutano .Ngekuti ikodzero yemunhu weshe kuziya maererano ngezveutano nekuti utano hwemundu hwakakosha uye kuziya mikuhlani yakasiyana- siyana uye ngemitombo inorapa.

Ikodzero yemuntu weshe kunge echipangidzwa zivo maringe ngezveutano. Antu muntau dzetinobve nemumagange vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwe antu kunopangidzwe zivo maringe ngezve mukhuhlane maringe nezvemitombo yakasiyana-siyana kwemene.

Ikodzero yemuntu veshe kunge achipihwa fundo maererano ngemukuhlani maererano ngezveutano. Zvinobatsira kuchengetedze antu kubve nemikuhlani inopararire uye antu agare akangwarira.

Ikodzero yemuntu wese kuti ahambe kuzvibhedhera kunovhenekwa ngazi, mutundo pamwe nekuvhenekwe mikhuhlani pamwe nekupuwe mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana kwemene antu opora, ombaipora.

Antu anoshande kubandiko rezveutano ano anofana kusangana ari pamweni achipangana zivo maringe nezvemukhuhlane, maringe ngezvemutombo uye ngezvemuchini inoshandiswa kuzvibhehlera ari pamweni.

Ikodzero yemuntu weshe kunge eipangidzwa zivo maringe nezveutano. Antu anoshande kubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau echiifundise antu maringe nezveutano, uye ngezvemikuhlane inopararira pamwe nekuvape mitombo.

Utano ndxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya azobatsirwa antu kutura mutoro yakaremera ndxondo amweni orerukirwe ndxondo dzorerukirwe kwemene.

Utano hwexondo hutano hwakakosha kwemene antu mundau dzatinobvee, anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinodetserwe antu vachivhenekwe xondo pamwe nekupihwe mitombo inorape n'ondo kuti akwanise kugara zvakanaka neamweni.

Hutano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene vantu vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nekundao dzinobatsirwa vantu vonovhenekwa ndxondo pamwe nekupihwa mitombo amweni achitora zvakaremera ndxondo kwemene .

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhleya nekumbatso dzinobatsirwe antu ondotaure neamweni akazvidzidzira achiaturire mitoro yendxondo kuti antu asafungisisa uye antu apore.

Amunawee, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera nekuzvindau zvinodetsera antu iyo kwevanonopiwa zivo maererano nehutano, amweni anovhenekwa ngazi, kuvhenekwe mikhuhlane pamwe nekupiwe mitombo.

Ikodzero yemuntu veshe kuti akarwara anovhenekwa mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunyanya-nyanya anamai anendani neachangobve kubare ndumure dzono vhekwe mukuhlani, pamweni ngekubaive mutombo yebehla.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere ngendau dzinodetserwe antu. Vonorekete zvinoaanetsa mundxondo obatsirwa pamwnei anopangidzwe mazwi anonyaradza kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau kuno batsirwa antu kunofana kunge kwakachekerwa mashango kwakatsonorodzwe kune hutsanana hwepadera dera kubatsiridza antu asabate mikuhlani uye afundire nezvehutsanana kumbatso dzavo.

Inenge jee damba igwinyiso remene-mene, anamai ane ndani ,naanamai achangobva kubare ndore , zvinokurudzirwa ahambe kuchibhedhlere ngekuti ikodzero yemuntu wese kuwana zivo maringe ngezveutano, uye ikodzero yemuntu wese kubatsirwa ngezveutano.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinobatsirwa antu kwakuwanikwa mibhedha unopihwa ana mai ane ndani nana mai arikuda kusununguka zvinovarwrukira ngekuti avafambe fambe vanorapwa varipwepo vachivhenekwa nemadhokoteya kwemene.

Ikodzero yemunthu weshe kushanyire kuzvibhedhlere pamweni nendaa dzinobatsirwe anthu kuti anopangidzwe fundo maringe ngezveutano apihwe mitombo pamweni kuvhenekwe mikuhlani kwemene.

Amunawee anamai ane ndani ,asharukwa ana baba ,ntombi anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko kune migweta inopihwa vantu vanemirenje isina simba ngeane makodo akashagadika kuti varare vazorore vazopihwe mitombo .

Kuzvi bhedhlera nendau dzino batsirwe anthu kunofanire kuna tsiridzwee kuti patsvairirwe, mashango akanasa kuchekererwa. Zvinoita kuti vanthu vafunde utsanana kubatsire utano.

Ikodzero yemunhu weshe kuhambe kuzvi bhedhlere, anthu ondo fundiswa pamweni nekurapwa, ngema dhokodheya nanamukoti. Zvinobatsiridza kuti anthu akoshese utano hwawo uye agare achiziva ngezvemukhihlani pamwe nemitombo kwemene.

Ana mai ane ndani nana mai achangobve kubare ndumure ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri kuno baise ndumure pamweni ngeku donhedzerwe mitombo inorapa mukuhlani yaka siyana siyana ivozve ana mai achi vhenekwe ndani pamweni ngeku pihwe mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhehleya nekundau dzinobatsire amweni , kuzvibhehleya uku kwava ngemishina yemhando yepamusoro yederadera imweni inobatsira antu kufema zvakanaka imweni inobatsire antu ane xlondo dzisina kuite zvakanaka.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinobatsirwa antu ,hunofanirwa kuchekererwe mashango kusine mataizezi ngenyoka dzinga rume antu anofanirwe kufunde zveutsanana kana ahambe kuzvibhedhlera ondo natsurudza kumhatso dzayo kuti anoita kumbatso dzavo kuti kuve neutsanana nekuzvi bhedhlera.

Ikodzero yemuntu weshe kuenda kuzvibhehlera nekundau dzinodetserwa antu. Antu anonopangidzwe fundo maringe ngezveutano amweni achirapwe achipuwe mitombo maringe nemikhuhlane yakasiyana siyana kudzivirire mikhuhlane inopararira.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhehlere nendau dzinobatsirwe antu ,antu anondo pangidzwe fundo maringe nezveutano amweni anovhekwe ngazi kuvhenekwe muhkuhlani ,kuvhenekwe mutundo, pamweni nekupiwe mitombo inorape mikhuhlani.

Amunawee antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nekundaa dzinorapirwa vantu kunemge kunezvinyorwa zvakaiswe kumadziro antu anokuridzirwa kuti arave ngekuti zvimwe zvinonyora zvinobatsire antu kuchengetedza utano kwemene.

kuzvibhehlere kunofanire kunge kwaka chena kwakakononzverwa zvinoite kuti anhu afunde ngezveutano uye anonatsurudze kudzimba kwaanobveyo agone kuchengetedze utano zvidzivirire kutapurirane kwemukhuhlani zvemene.

Amuna voye mundaa dzatinogare inenge jee dambe igwinyiso. Antu anofanire kupangidzwe fundo maringe ngezvemutano. Imweni yemutombo yanoshandise anofanire kupangidzwe fundo. Imweni inogone kushaishe hutano hweantu.

Kuzvebhedhlera kwaange mishina yapamusoro yedera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneka mitondo kuvheneke mwoyo umweni kuvheneke ndxondo anthu opuhwe mutombo kana achidzimbikana mumwoyo uye nemundxondo.

Inenge jee dambe gwinyiso remene mene anthu anofanire kufundiswa maringe ngezvemutombo imweni yemutombo iyi inoonekwe mumagwasha anthu anofana kunge ane ziwo yayo ngekuti imweni inokanganise utano anthu akashaishirwe.

Rinenge je damba igwinyiso antu mundau yatinobva iyo anokurudzirwa kunge ane fundo maringe nezvehutano zvinobatsira antu adzivurire mukuhlani inopararira pamweni agare ane hutano hwakanaka kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kunge achizive maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwa kuhambe mumhatso achipupurire antu maringe ngezveutano achipepangidzo maringe ngezveutano kuti anhu agare akangwarira.

Ikodzero yemunthu wese kunge achipangidzwa ziwo maringe ngezveutano. Anthu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kundobatsiridzwe maringe ne zveutano, munthu aziye paamire maringe ne zveutano. Opihwe mitombo inorape mikhuhlana yakasiyana-siyana.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene antu anoshanda mubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundaa nemumakange achifundise antu maringe ngezvehutano. Kupangidze zivo maringemikuhlani inopararire

Inenge jee nyamba igwinyiso remenemene, antu anoshande kubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau achifundise antu maringe ngezveutano. Ikodzero yemuntu weshe kunge ange achifundiswa maringe ngezveutano uye ngezvemukhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso mapazi ezveutano anofanire kubatana vachifamba mumaganga nemundau vachipupurire antu zvakanakire utano uye kuadzidzise kudzivirira mikuhlani yakasiyana siyana.

Amunawe mundau yetinogara antu anokurudzirwe kufundiswe maringe ngezveutano adzivirire mikhuhlane inotapurirana amweni apfeke zvivharenyara amweni zvivharamiromo kudzivirira mikhuhlane inotapurirana kwemene.

Amunawee rinenge jee damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko anonoona madhogodheya naana mukoti kooningirwe ngazi oningirwe mukuhlani, pamweni ngekupihwe mitombo inorape mukuhlane yakasiyana-siuana, antu opora.

Kuzvibhehlere nekundau dzinobetserwe antu kunofanire kunge kwakachena kwakachekererwe mashango kune utsanana wepamusoro-soro. Zvinobatsire antu kuchengete utano hwawo uye kuti akopere kunoite kumhatso yawo kuchengetedze utano.

Mundaraunda ana mai ane mimba Nan mai ane ndumure anokurudzirwa kundobaisa ndumurwe dzayo mikuhlani webesha pamweni nekuningirwa mukuhlani wakasiyana siyana ivo vachiningirwa muviri wavo.

Ana mai ane ndani neachangobve kubara ndumure anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera ngendumure dzayo dzimweni dzinoringirwa mukuhlani yebesha pamweni ngekupihwe mitombo dzimweni dzichiningirwa mukuhlani yakasiyana siyana inobate ndumure.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe antu maringe ngezveutano. Vantu vanopangidzwe fundo maererano ngezveutano, unyazi mikhuhlani inenge iriko mazuwa anyamashi.

Ikodzero yemuntu weshe kuhamba kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa antu amweni anofundiswa maringe nezvehutano amweni ovhenekwa mitundo kuvhenekwa mikuhlani amweni opihwe mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Kuzvibhehlere uye ndau dzinobatsirwe antu kunofanire kunge kwakanatsurudzwa kwakachena kwakakwenenzverwa zvemene-mene zvinoitire antu ave nemudakaro achihambire kunorapiwe ngekuti anopangidzwe ngezveutano hwemene.

Ku zvibhedhlera nge ndau dzino batsirwe antu kunofanire kwaka chekererwa mashango kune utsanana waka kwenenzverwa zvinobatsire kudzivirire ku tapurirwa kwe zvirwere uye antu vafundire utsanana kunopangidze kudzimba dzawo imweni.

Kuzvibhedhlera nekundau dzino batsirirwe anthu, kunofanira kunge kwaka chekererwa mashango, kwakatsvairirwe kwaka natsurudzwe, zvinoita anthu afunde ngezve utsanana uye mikhuhlana isa tapurirwana. Anthu afunde utsanana ondoitawo kumphatso kwawo kwemene.

Kuzvibhedhleya nekundau dzinobatsirwe antu kunofanire kunge kwakanatsurudzwa, mashango akachekerera mataizizi akadzingwa uye nyoka dzakadzingwa zvinoite kuti antu auye ngehutano hwakanaka antu agoteedzera ngezveutsanana nekumba kwawo kwemene.

Kuzvibhedhleri nekundaa dzinobatsirwe antu kunofanire kunge kune zvimotokari zvima amburenzi zvino takure antu kana ane hukosha inoda aahambiswe kuzvibhedhleri zvakakura kwemene.

Kuzvibhehlera nekundau inopihwe antu mitombo kunofanire kunge kune hutsanana hwepamusoro kuitire antu afunde zveutsanana kwemhatso yawo akugona kuchengetedza utano kwemene

Inenge jee, damba igwinyiso, kuzvibhehlera nekundau dzinobatsira antu kunofanire kunge kwakachena, kune utsanana wepamusoro wepadera-dera. Antu afundire ngezveutsanana ikoko, andoitawo kumhatso yayo , agare akachengetedzeka aine utano.

Kuzvibhedhlera uye kundau dzinobetserwa antu kunofanire kune hutsanana hwepadera-dera. Kuitire kuti antu asabatire mukuhlani uye antu adzidze ngezveutsanana anonatsurudze kumhatsoyo kwaanobveyo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhamba kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa vantu pamweni kundoningurwa mukuhlani kuningirwei mutundo opihwa mutombo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa antu nekumbatso dzakasiyana siyana dzinobatsirwa antu kumweni kunovhenkwa makodo kumweni kunovhenkwa moyo kumweni kuunivhenwka kuti vantu vashandira kumwe chete.

Kumhatso inotengese mitombo mitombo inofanire kunge yakarongwa zvakanaka. Kuitire antu anenge achide mitombo yakasiyana-siyana anokwanise kuivana pasine dambudziko vantu votomwe vopore kwemene.

Ku zvi bhedhlere neku ndau dzino batsirwe antu kunofanire kunge kwaka chena kwaka kwenenzverwa zve mene mene kuti antu afunde ngezve utsanana agozo natsurudze kudzimba dzavo dzavanobveyo kwe mene.

Ikodzero yemuntu veshe kuhamba kuzvibhedhlere kana kundaa dzinobatsirwe antu kunoongorore makodo ,moyo yake pamweni nendxondo, opihwa mitombo inoenderana nechigwere chanenge achizwayo kwemene.

Antu anokurudzirwe kurya chikafu chinoumbe hutano, kurya chikafu chinodzivirira kubva kumukihlani, kudya kune utano kunokurudzirwa ngekuti kunodzivirira kupararira kwemikuhlani, antu ogara ayineutano hwakanaka kwemene.

Inenge je damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kuhambe zvibhedhlera kundo vhenekwa nana mukoti amweni ano vhenekwa makodo amweni mirenje amweni nyara amweni ano vhenekwa mwoyo amweni ano vhenekwa ngoxondo opiwe mutombo.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhehlere kunovhekwe mukuhlani yakasiyansiyana pamwe nekuongorowe ngqondo, kuongororwe mwoyo, kuongororwe mukodo pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani.

Ikodzero yemunthu weshe kuhambe kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwe anthu. Anthu anofanira kupfeke zvivhare nyara nezvivhare miromo, kana achindorapwe mikhuhlani inotapuriranwa. Zvinobatsiridza kuchengetedza utano hwemadhokodheya nana mukoti.

Ikodzero yemuntu wese ahambe kuzvibhedleya kunovenekwe nana chiremba, amweni vanofanire kutarirwe magodo, amweni kuringirwe meso, amweni kuringirwe mutundo pamweni ngekupiwe mitombo inorape mikuhlane gomene.

Ikodzero yemuntu wese kuhamba kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwe antu achinoongororwe makodo ,mirenje, nyari dzinenge dzavhunika, pamweni nekuvhenekwe qondo, pamweni nekuvheneke kurova kwemoyo antu opihwe mutombo.

Rinonge jee damba ingwinyiso remenemene, antu anokurudzirwa ngekuvhenekwe mwoyo. Antu asikakwanisi kufema zvakanaka anovhenekwe mwoyo kutarirwe chirwere che asima ngekuti chinoite kuti munhu atadze kufema opuhwe mutombo.

Inenge jee damba igwinyiso remene mene, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe mikodo, mirenje nenyare dzinenga dzavhunika pamwe antu aite tsaona. Zvinobatsiridza kuchengetedze utano uye kusimbise antu.

Inenge jee damba igwinyiso re mene mene antu mundau dzitinobve ne muma kange anokurudzirwa kuhambe mu zvibhedhlere uko amweni anongo ningirwa nge madhokodheye echi vhenekwa makodo mirenje nyare pamweni ne ndxondo kuti dzi.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe makodo, kuvhenekwe mirenje, kuvhenekwe nyare, amweni achivhenekwe ndxondo ngamadhokodheye pamweni ngemukoti, pamweni vopiwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwe makodo, mirenje, nyare dzinenge dzavhunika. Uye asharukwa echivheneke mukuhlani yakasiyana-siyana pamweni ngekupihwe mitombo zvinodatsire.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe muzvibhehlere nekundau dzinobatsirwe amweni anovhenekwe makodo kuvhenekwe murenje kuvhenekwe mwoyo amweni achivhenekwe nclondo opihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana siyana endeopora

Ikodzero yemuntu weshe kunge achihamba kuchibhehlera nemundaa. Amweni achino vhenekwe maziso achi tarirwe tsanga umweni achi vhenekwe qondo, amweni achivhenekwe mwoyo pamweni nge kupihwe mutombo.

Inenge jehe damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleri kunoringirwe amweni anonzwe mudumbu munenge muchipisha pisha, antu anofanire kuhamba muzvibhedhleri kunoringirwe vapiwe mutombo inoporese mitombo.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe muzvibhedhlere kunovhenekwe makodo nekuvhenekwe mirenje, pamweni ngekuvhenekwe ngazi uye ngekuziye paamire maringe ngezveutano, pamweni opihwe mitombo inorape mikhuhlani ,anenge aringirwe.

Asharuka anamai anababa anokuridzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kuno vhenekwa kuno tarirwe makodo anweni otarirwe musana nekuti antu achi kwegura misana inenge yeikwegurawo anofanirwe kuningirwa musana opiwa mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzviibhehlere nekundau dzinobatsirwe anhu mazuwa ano kuzvibhehlere kwaane mishina inotarire makodo mirenje, nyara ,nxlondo anhu anofanire kuziye mamiriro ehutano hwavo.

Ikodzero yemuntu weshe achipangidzwe zivo maringe antu anokurudzirwa kuuya kuzvibhedhlera kunotariswa makodo nekutariswa marenje nekutariswa nyara unokodzerwa azive.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kuvhenekwe makodo kuvhenekwa mwoyo kuvhenekwa ngonxo pamweni nekupihwa mutombo inodzivirirai mikuhlani yakasiyana siyana vantu vopora.

Kuzvi bhedhlera nekundau dzino batsirwa antu kune mbatso ine mushina wesainzi imweni yemushina iyi ino shandiswa kuvheneke ndani kuona kuti ndumure irimo mundani yakagara zvakanaka here uye inofema zvakanaka here kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinobatsirwa antu kune mhatso yesainzi inemichina yakasiyana-siyana. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneka ngazi, kuvheneke mikuhlani, kuvheneke mutundo, imweni inoshandiswa kuvheneke mitombo inopihwa antu.

Kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwa antu kune mhatso ine mishina yesainzi. Michina iyi inoshandiswe kuveneka makodo. Imweni kuvheneke mirenje imwenikuvheneke mwoyo. Imweni kuvheneke mutundo, imweni kuvheneke mitombo inopihwe antu.

Kuzvibhedhlera nekundawu dzinobatsira vandu kwava nezvimishini zvemhando yepamusoro yepadera dera imweni zvimushina izvi zvinoshandiswe kuvheneke mwoyo kuvheneke ngqondo anopiwe mutombo opora.

Kuzvibhedhlera kunendau dzino batsirwa antu. Kune mhatso inemushina yeSainzi ,mushinai iyi inoshandiswa kuvheneke antu makodo, kuvheneke antu mwoyo, kuvheneke antu mukhuhlani yakasiyana -siyana pamweni neku vheneke mutombo.

Amunawe ku zvibhedhlere neku ndau dzino batsirwe antu kune mhatso ine michina ye sainzi mishina iyi ino shandiswe kutore ngazi kuvheneke mi kuhlani imweni mu vheneke mitombo inopuhwa antu kwemene.

Kuzvibhedhlera ngekundau inobatsirwe vanthu, kwave nemichina inenge iri mumamphatso. Michina yesainzi, iyi inoshande kuvheneka ngazi, kuvheneke mutundo, kuvheneke mitombo inopuwa anthu kuti anthu apiwe mitombo chaiyo yemene.

Kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwa antu kune mhatso ine mishina yesaenzi. Imweni yemishina yesaenzi iyi inoiswe tumushina tudiki twakaite semapanga, zvigero nenaiti kuti adzivirirwe kubva kuhukosha.

Kuzvibhedhlera nekundau inobatsirwa antu kune mbatso ine mushina wesainzi mishina iyi inoshandiswa kuvheneka mutundo Kuvheneka ngazi kuvheneka mukuhlani wakasiyana siyana uye imweni kuvheneka mutombo unopihwa vantu.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwe antu kune mhatso yesaienzi mhatso iyi ndimomo munovhenekwe ngazi munovhenekwe mutundo kuvhenekwe mukuhlani yakasiyana siyana uye ngemukuhlani inenge ichirumba kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa antu kune mhatso ine mushina wesainzi imweni mushina wesainzi inoshandiswa kuvhenaka ngazi kuvheneka mutundo achishandisa mvura yesainzi inoshandiswa kuvheneka mukuhlani.

Kuzvibhedhleri nekundaa dzinobetserwe antu kune mhatso ine mitombo inoshandiswe kusanganiswe ngengazi antu tarire mukhuhlani mitombo iyi inenge mvura yesainzi.

Kuzvibhehlera ngekundaa inobatsirwe antu kune mhatso ine mishina yesainzi. Mishina iyi inoshandiswa kuvheneka ndxondo, kuvheneke mwoyo, imweni kuvheneke mitundo imweni kuvheneke mitombo inopihwe antu.

Zvibhedhlera nendau dzinobatsirwa antu dzine mhatso ine michina wesainzi mishina iyi inoshandiswa kuningira ngazi kuringire mukuhlani nekuningira mitombo inopiwa vantu kuti yakanaka here kwemene.

Kuzvibhedhlere nekuntaa dzinerapirwe antu ,kune mphatso ine mishina yesainzi. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke kurova kwemwoyo yeantu, imweni nekuvheneke ndxondo, pamweni nekuvheneke mitombo inopiwe antu.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwe antu, kwave nemhatso inemishina yeSainzi. Mishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, vantu vovhenekwe mukhuhlani yakasiyana-siyana kubudikidze ngengazi, wopiwe mutombo.

Kuzvibhedhlere nekundau dzinodetserwe antu kune ndau dzine mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Mishina iyi inoshandiswa kuvheneke makodo, kuvheneke ngazi, kuvheneke mitundo. Imweni inoshandiswe kuringire mitombo.

Ana Mai ane ndiani nemamweni achangobve kubare ndumre anokurudzirwe kuhamba ngendimure kuzvibhedhlera dzimweni dzonobaiww mitombo yemukuhlani webesha , dzimweni dzovhekwe ngazi pamweni nekurapirwe kwemene.

Anamai anendani neachangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhere kunobaise ndani dzawo mikhuhlane yebesha pamwe nekuringirwe mikhuhane yakasiyana-siyana uyezve woringirwe mitezo kwemene.

Anamai anendani naanamai achangobve kubara anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehleri nendumure dzayo . Dzimweni dzinobaiwe mikuhlani yebesha. Dzimweni dzodonhedzerwe mutombo, dzimweni dzovhenekwe mukuhlani pamweni ngekupiwwa miuombo yakasiyana-siyana kwemene.

Utano hwengqondo, utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwe antu, onoture mitoro yakaremera ngqondo, amweni nekuvhenekwe ngqondo achipihwe mitombo inobatsire kwemene.

Ana mai ane ndani nana amai achangobve ku zvare ndumure anokurudzirwe kuhambe ne ndumure ku zvibhedhlera zvono baiwe mutombo ino dzivirira mi kuhlani ye besha pamweni ngeku ningirwa mu kuhlani yaka siyana siyana iwo vo vhenekwa mwiri yayo.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene vantu vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya kutarirwe ndxondo pamweni kupiwa mitombo inorapa ndxondo zvinoshanda zvinobatsira vantu vagarisane nevamwe zvakanaka mundaraunda.

Ana mai ane ndai neaachangobve kubare ndumure anokurudziwre kuhambe nendumure dzawo kuzvibhedhleri Dzinovhenekwe mukhuhlani yebesha pamweni nekupuwe mutombo ngekuvhenekwe mukuhlani i obate ndumure kwemene.

Anamai anendani neanamai achangobve kubare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehleya kunobaise ndumure dzawo mikhuhlani yebesha iyo miri yawo ivhenekwe vapiwe mitombo inosimbise mwiri vachangobve kuzvare.

Anamai anendani neachangobve kubara anokurudzirwa kuhambe muzvibhedhleya uku ndumure dzonovhenekwe nemadhokodheya dzclichibayiwe mukuhlani yebesha pamweni ngekutarirwe mikuhlani yakasiyana siyana pamweni ngekupihwe mitombo inosimbise makodo.

Ana mai amen ndani amweni achangobva kubara anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kubaisenndumure dzawo mikuhlani yebesha pamweni Iwo aningire makodo nemirenje pamweni aapihwenmakodo anohairidza mwiri.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandise kufonera antu pakati pemadhokoteya nana mukoti achizivisana maringe nezvemikuhlani maringe nekuvhiyiwa ana mai anenge ane ndani.

Kuzvibhedhlera kwave nemichina yemhando yepamusoro yedera -dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kutakure mvura inoiswe mumwiri weantu, vantu kana achinge aita tsaona komene.

Kuzvibhedhlera kwaunge mishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo, imweni kusimbise mirenje, imweni kusimbise nyara, imweni kuvheneke mukuhlani anhu opiwe mitombo.

Mazuwa anyamashi kwaa ngemushina yemhando yepamusoro yederadera. Imweni yemushina iyi inoshandiswe kuzvibhedhlere kuchengete mazita, kuchengete mazita emitombo inenge ichishandiswa uye mazita emukhuhlani inenge yakangopararira.

Kuzvibhedhlere kwawande mishina yamhando yapamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kurapa ana mai ane ndani achizvindumure dziri mukati mendani imweni inoshandiswe kutarire kupisha kwemiri kwemene.

Kuvibhedhlera kwaangemichina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kutarire maziso anetsanga. Imweni kutarire makodo. Imweni kusimbise nyara. Imweni inoshandiswe kutarire mitombo inopihwa antu.

Ikodzero yemuntu wese kunge achizvichengetedze kubve kumikhuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwa kupfeka zvivhare nyare ngezvivhare miromo ngezvivhare mwiri kana kune matenda anotapukirana. Zvinoita achengetedze hutano.

Kuzvibhedhlera kunowanikwa mushina yemazuwa anyamushi. Mushina iyi mushina yesaenzi, imweni inoshandiswa kuvheneka makodo, kuvheneka mutundo, kuvheneka ngazi echitsvaga mukhuhlani. Antu opihwa mutombo unorapa kwemene.

Kuzvibhedhlere kwavanikwe michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoratidze suga. Imweni kurova komwoyo, imweni mamirire enxdondo vantu vopuhwe mutombo unorape mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwaanemichina yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo, kusimbise mirenje kusimbise nyara. Imweni kuvheneke ndxondo pamweni nekuvheneke mitombo inopihwe antu.

Kuzvibhedhlera kovanikwe michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneka mutundo kuveneke ngazi kuvheneke mikuhani. Imweni kuvheneke makodo imwe yemishina inopihwe antu ane makodo anenge asina simba.

Kuzvibhehleya kwaange nemishina yemhando yepamusoro yederadera imweni yemishina iyi inoshandiswe kusimbise makodo, imweni kusimbise nxlondo, imweni kuzwe kurova kwemoyo ,imweni inotarire mutombo inopiwe eantu.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kupuwa ndumure Dzichivarairwa padzinenge dzichirapwa mikuhlani kwemene.

Kuzvibhedhlera kwavanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswa kuvhiya ana amai anenge achisununguke asingakwanise kusununguka zvakanaka. Imweni kuvhiye antu anonge aite tsaona anode kutarirwa chiripo-ripocho.

Kuzvibhedhlera kwawa ngemichhina yemphando yepamusoro, yedera-dera. Imweni michhina iyi inopuhwe anthu kuti agare, imweni inopihwa antu kuti inosimbise makodo, imweni inopuhwe anthu kuti asimbise mwoyo, anthu opora kwemene.

Kuzvibhedhlera kwane michina yemhando yepamusoro yedera -dera. Imweni yemushina iyi inoshandiswa kuterera ndani ,imweni kuterera moyo ,imweni kuterera qondo ,antu opiwa mutombo inoporesa zvirwere.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kuisa ndumure dzinenge dzisina kuzvarwa zvakanaka dzichiningirwa nemadhokodheya pamweni nekupihwa mitombo kwemene.

Kuzvibhedhlera kwaange mishina yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswa kuvheneka ngazi kuvheneke mutundo imweni inobatsiridze ana mai ane ndani paanenge achibara inoshandiswe kuvhiya.

Kuzvibhedhlera kwaunhe mishina yemhando yepamusoro yedera dera, imweni mishina iyi inoshandiswe kuvhiya ana mai ane ndani paanenge achizvari, imweni kusimbise makodo neasharukwa anenge asisina Simba kwemene.

Kuzvibhedhlere kwangemishina yemhando yepamsoro wedera dera. Imweni mshina iyi, inoshandiswa kuti antu ayite mitundo zvakanaka, kana asisakwanisa. Imweni inoshandiswe kuvheneke ngazi, imweni kuvheneke ndxondo, pamweni nemoyo.

Kuzvibhedhlera kwangomichhina yemhando yepamusoro yedera-dera, imweni inoshandiswe kusunge makodo, kuitire kuti asharuka akwanise kufamba zvakanaka, anenge ane mikodo inenge yaguduka mutsaona.

Amunawee kuzvibhedhlere, kwava ngemichina yamhando yapamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswe kutore ngazi, kutore mitundo, imweni kuvheneke mikuhlani, imweni kuvheneke mitombo inopihwe antu anogwara.

Kuzvibhedhlere kwawa ngemishina yemhando yepamusoro-soro yedera -dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutarire kupisha kwemuiri, imweni inotarire shukela, imweni inotarire mwoyo ,antu opihwe mitombo opora.

Ku zvibhedhlera kwange mushina ye mhando yepa musoro ye dera dera imweni ino shandiswe na amai achi sungunuka imweni inoshandiswe kunzwi ndani kuvheneke ndumure kuti iri kutamba tamba zvakanaka ere kwemene.

Kuzvibhedhlera kwaange mishina, imweni yakaita sezvigero ,mapanga, nenaiti majekiseni, imweni inoshandiswe kuvhiya anamai paanenga achisununguka, atadza kubara zvakanaka, anovhiiwe ngemishina iyi.

Kuzvibhedhlera mazuwa anyamashi kwaangemushina yemhando yepamusoro yedera-dera. Mishina iyi inenge manaiti, zvigero, uye majekiseni. Amweni ano shandiswe kuvhiya anamai paanenge achisununguke ndani.

Kuzvibhedhleri kwaangemishina yemhando yepamosoro yedera-dera. Yakaita sezvigero, manaiti ngemajekiseni. Zvigero zvinoshandiswe kuveza mamai kana achisununguka.

Kuzvibhedhlera kwane manaiti pamwe nemajekiseni anoshandiswe kubaya mitombo kundumure neasharukwa asingakwanisi kumwa mitombo kwemene .

Kuzvibhedhlera kwaane mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni mishina iyo ine mavhiri. Inopiwa antu asisagoni akufamba zvakanaka. Antu anenge atsakatika makodo avo patsaona anopiwa mishini iyi kuti ahambe zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kunoonekwe michini nemhando yepamsoro yedera dera, imweni inopihwa antu anenyara yakatyoka kuti apfeke zvinobatsiridze kusimbisa makodo muntu achipora kwemene.

Kuzvibhedhleri konge nemichhina yepadera-dera. Imweni yemichina iyi inosanganisira simbi dzinoiswa muanthu anenge aita tsaona asvokodoka makumbo kuti vakwanise kuhamba zvakanaka kwemene.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwaane michini yemhando yepamusoro yedera dera imweni michini iyi inoshandiswa kuvheneka ngazi kuvheneka mutunda imweni kunyora mazita.

Kuzvibhedhlera kowanike muchina yemando yepamusoro ye dera dera imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi kuvheneke chukera imweni inoshandiswe kuvheneke ndxondo imweni kuvheneke mutombo inopiwe antu.

Zvinonga jee damba igwinyiso kuzvigwehlere kwane mishina yemhando yepamusoro soro imwe mabhokosi inoiswe ana anonga azvarwa nguva yavo isina kukwana ,ana aya anenge achiringirwe ngemadhongodheye achitarise kuti arikukura hre zvakanaka zvemhene.

Kuchibhedhlere kwavanikwa michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswa kuringire meso, imweni inoshandiswa kuvhiya anamai ane ndani kana achisununguke. Imweni kupe antu mitombo hwemene.

Mazuwanyashi kuzvibhedhlere kwange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneke mwoyo, kuvheneke makodo, imweni ukuteerera ndani pamweni nekuvheneke mitombo inopihwa antu.

Kuzvibhehlera kwane michina yemhando yepamusoro yederadera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe nana mai anendani imweni nevasharukwa vane makodo anorwadza, imweni neasharukwa vane marenje anorwadza kuti ashandise.

Mazuva anyamashi ku zvibhedhlera kwange mishina ye mhando yepa musoro ye dera dera mushina ye sainzi imweni ino vheneke mutundo ku vheneke ngazi ku vheneke mu kuhlani yaka siyana siyana antu opihwe mutombo opora.

Kuzvibhedhlera kwava ngemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswe kuvheneke mitundo, kuvheneke ngazi, kuvheneke mikhuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inopfekwa neantu kusvika apora kwamene.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kupe antu mitombo imweni kuvhiya anamai pavanenge vechizvara ndumure kana vasingakwanise kuzvara zvakanaka imweni kuchengete mutundo inoshandiswe kuvhenaka mukuhlani.

Kuzvibhedhlera kwaangemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kusimbise makodo, imweni kusimbise nyare. Antu anenge achisumudza-sumudza zvinoite nyare isimbe uye makodo ave ngesimba kwemene.

Inenge jee nyamba igwinyiso remenemene kuzvibhedhlere kwaane mishina imweni inopihwa anenge anenyara inenge yavhunika patsaona kuti idzoreredzwe pamweni uye makodo asimbe ruoko rugobatana kwemene

Kuzvibhedhlera kwaa ngemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kupime antu kuti aziye uremu hwawo. Imweni inoshandiswe kuvheneke mitombo inopihwe antu. Imweni inoshandiswe kuvheneke mitundo pamweni ngengazi.

Kuzvibhedhleya kowanikwe michina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemichina iyi inochengetedze tumichina tudiki tunodhandise madhokodheya achirapa vantu twakaita sezvigero ngemapanga.

Kuzvibhedhlera kwava ngemichina yemhando yepamusoro, yedera-dera. Imweni yemichina iyi, inoshandiswe kunama vanamai vanenge vavhiiwa kana achisununguka ndani, ngekuti amweni haagoni kusununguka zvakanaka. Amweni anovhiiwa saka anofanire kunamiwa.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inopuwa ndumure kurape mukhuhlani, imweni kupodza marwadzo imweni inopuwa amai vachangobva kubara kuti vasimbise mitezo yayo imweni abude mukaka achiyamwisa ndumure.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inoshandiswa kurapira mwoyo kurapira ngendxondo. Imweni inoshandiswa kuiswa mumaziso ane tsanga evasharukwa otopora kwemene.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iye ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo iyi inorape chiso chakakwasharara kana makanda akakwasharara kunatsurudzwe.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi inoshandiswa kubaira ndumure kuti dzipere mukuhlani webesha imweni inoshandiswa kuvasharukwa kuti vaone simba vanenge vagwegura kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inowedzere utano, imweni inodzivise kurova kwemwoyo. imweni inodzivise kurwadza kwengqondo, antu opora.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene . Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni norape mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anoiwane kuzvibhedhleri amweni anotenge kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo iyi inovanikwe kuzvibhedhlere, imweni inovanikwe kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanire kupararire munharaunda nemumagange, zvinoite antu ane mukhuhlani isingadi kuti ahambe kuzvibhedhlere ,atenge mitombo, onwa, otopora ,chiripo-ripo chemene.

Mitombo yechizvinozvino mitombo inorapa kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yaksiyanasiyana amweni anopiwe kuzvibhehlere amweni anotenge kuzvitoro zvinotengese mutombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inshanda kwemene. Anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Amweni anoivane kuzvibhedhlere, amweni anonotenga kuzvitora zvinotengeswe mitombo hwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana siyana. Amweni anoipihwe kuzvibhedhlere amweni anoitenga kuzvitora zvinotengesa mitombo kwemene .

Mitombo yamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu vanokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngokuti inorape mikhuhlana yakasiyana siyana amweni anowana kuzvibhedhleri amweni anotenge kumbatso inotengese mutombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi. Ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo iyi inoshandiswa kuchenesa mvura antu amwe mvura yakanaka isina hutachivana kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemutombo iyi inorape mukhuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nekuzvitoro zvinotengeswe mitombo kuti aone mitombo yemazuwa anyamashi iyi

Mitombo yemazuva anyamasi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni inorape mukuhlani yebesha kuana adoodori imweni kuakuru antu opora.

Mitombo yemazuva anyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana imweni inorape mikhuhlani yebesha, imweni inorape makodo anodzimba antu otopora komene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu wanokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana amweni anoti ekuzvibhedhlere, amweni anotoende kuzvitoro zvinotengese mitombo, imweni inogadzire makanda anenge akwasharara.

Mitombo yemazuwa anyamshi mitombo inoshanda kwemene imweni inorape mikhuhlani yakasiyana siyana. Imweni inoiswe muziso kurape tsanga imweni kuiswe muziso kuti rione zvakanaka antu asaite mapofu kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inoshandiswe kuwedzere ngazi, imweni inoshandise kudzivirire mvura yemwoyo imweni inoshande kurape ndxondo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana siyana. Imweni inonyaradza mitumbu. Imweni inonyaradza mwoyo. Imweni inonyaradze ndxondo dzinodzimba kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inorape pahuro panenge pachidzimba antu ane mukuhlani yebesha. Antu otomwa, otopora kwemene

Rinenge jee nyamba igwinyiso remene mene, mitombo yemazuwa anyamashi mitombo ino shanda kwemene. Imweni ino shandiswe kuporese kana kurapa mundumbu munenge muchishinya-shinya antu otopora kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe kupodza marwadzo antu anenge ashaishirwe mutsaona. Imweni inorape mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inoshandiswa kunyaradza marwadzo, imweni kunyaradze mikodo inodziyembe. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inoporese zvemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Mitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi. Imweni inopihwe kuzvibhehlere imweni inotengeswe kuzvitoro kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe kuchenesa mvura ino mwiwa nevantu. Inouraye utachiwona antu omwa mvura yakachena isangaite kuti ave nemukuhlani.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi imweni inopuhwe ndumure kurape mikuhlani yebosha imweni inopihwa vasharukwa kurape makodo anodzimba.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi inoshandiswa nanamai kudziyirira pamwiri kuti asabatira pamwiri kana achingobve kubare ndani zvinoita ave neutano hwakasimba kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombi iyi inoshandiswe neantu anechirwere chemoyo amweni anotadze kufema zvakanaka anoshandise mutombo iyi kuti afeme zvakanaka kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi, mitombo inoshanda kwemene imweni inorape mukohlani yakasiyana siyana ichipodza marwadzo imweni inokurudzirwa ngemadholoteye imweni inopiwe kuzvibhedhlere amweni anotenge

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana . Imweni yemitombo iyi inopihwe kuzvibhedhlere, amweni anotenge kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anoipihwe kuzvibhedhleri amweni anotenge kuzvitoro, omwe opore.

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Imweni inopuwa hundumure kurape mikhuhlani yebesha, imweni inopuwa asharuka kupfuudza marwadzo emitombo, imweni inodzorodza ndxondo kuti dzisafunga zvakawanda.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemutombo iyi inoshanda kurapa mukuhlani webesha, imweni yemitombo iyi inoshanda kurapa moyo, imweni inoshandiswa kudzikamisa qondo vantu vopora.

Mitomnbo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlane yakasiyana siyana imweni inodzorwe kuchiso kudzoreredza makanda anenge akwasharara.

Mutombo ye mazuva anyamashi mitombo inorape kwemene antu ano kurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti ino nyaradze marwadzo chiri pori pochwo amweni ano pihwe mutombo iyi ku zvibhedhleri amweni ano tenge ku zvitoro.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana, imweni inorape makodo unovape simba kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inodzivirire mikhuhlani yebesha. Imweni inodzivirire kukoshora -koshora, imweni inodzivirire kurova kwemwoyo anhu otopora.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni inorape mikuhlani yebesha imweni inorape makodo asina simba imweni nyari dzina simba imweni inope ndxondo antu okwanise kugarisane neamwe zvakanaka.

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi, ngekuti inorape munhu achipora ipapo-ipapo. Imweni inowanikwe kuzvibhedhlere imweni antu anotenge kuzvitoro.

Inenge jee ,damba igwinyiso remene mene. Mitombo yechizvino xvino mitombo inorape gwemene .Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana .Amweni anoipiwe kuzvibhehlere amweni anoipiwe kuzvitori.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana, uye imweni inokurudzirwe ngemadhokodheye kuti antu ashandise.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakanaka kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe kundumure dzichangobve kubarwe. Imweni inorape mikuhlani yebesha. Imweni inosimbise mamai achangobve kubara kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi inoshandiswe kupiwe zvipfuwo imweni kupiwe imbwa kuti dzidzivirirwe kubva kumikhuhlane yakasiyana siyana kwemene.

Uthano hwexanthu uthano hwakakosha kwemene. Anthu kana aine zvinhu zvinopishepishe ngezvinodya ndxondo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera zvendxondo onotapurira anthu pamweni ngekupupura echiudza anhu anobatsire munthu otopora kwemene.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere ngekundau dzinotarirwe ndxondo. Amweni opiwe mutombo unorape ndxondo kuitire kuti agare neamwe zvakanaka muntaraunda nemumaganga.

Utano hwen'ondo utano hwakasimba kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinobetserwe antu anotore zvinenga zvakaremera n'ondo amweni onopihwe zvinorape n'ondo antu oite zvakanaka.

Inonge jee damba igwinyiso remene mene antu mundau dzatinobveyo munofanire kukoshese hutano hwendxoko, antu anorwara nendxondo anokurudzirwe kuhambe kumhatso inochengetwe anorwara nendxondo achiringirwe arikweyo achipihwe mutombo.

Amunawe anamai ane ndani nevachabve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe nadzo kuzvibhehlere uko anondoonekwe nemadhokodheya vamweni vopuwe mitombo inorape mikuhlani uye anamai otarirwe mwiri yavo pamwepo nekubatsirwa nekupuwe mitombo .

Anamai ane ndani neamweni achangobve kubara anokurudzirwa kuhambe nendumure dzayo kuzvibhehleri dzonobaiwe mikhulani yebesha neimwe mikhuhlani yakasiyanasiyana, pamweni ngekupiwe mitombo kwemene.

Ikodzero yanamai kuti atarira ndani, kana ndani ichinge yatsva ngemvura inokurudzirwe kuhambiswe kuzvibhedheya inovhenekwe ngemadhokodheye ichitarire kuti haina kutsva zvakanyanya here, pamweni ngekupihwe mutombo.

Ana amai anendani nanamai anenge achangobve kubare anokurudzirwe kutohambe kuzvibhedhlere Kundobaise ndumure dzayo mikuhlani yebesha. Pamweni nekuringirwe mitezo yayo nekupihwe mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso ana adodori anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere kana asangana netsaona amweni kana asvodogoka makodo anopihwe michina inoshandiswe kudzoreredza makodo pamweni inobatanidze makodo

Ana mai ane ndani nana mai achangobve kuzvare anokurudzirwe kuhambe ngendumure dzawo kuzvibhedhlere dzinovhenek2e n'ondo dzovhenekwe mwoyo pamweni ngekupihwe mutombo unorape mukohlani yakasiyana siyana kwemene.

Ana amai anendani nana amai vachangobve kuzvare vanokurudzirwe kuhambe nendumure dzayo kuzvibhedhlere. Dzimweni dzinooneke nemadhogodheye dzimweni dzorapwe mikuhlani yebesha dzimweni ngemikuhlani yakasiyana-siyana, inoshaishe ndumure kwemene.

Vana vadodori vanokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera nana Mai avo pamweni nevabereki vavo vondovheneka mikuhlani yakasiyana-siyana zvinobatsiridza ana akure ane hutano hwakanaka hutano Hwemene.

Ana adori dori anokurudzirwe kuite mitambo yaka siyana siyana imweni yakaita seku tuhwina ku kaba mabhora ku twomhuka twomhuka zvinoita ave ne mudakaro ari pamweni uye ndxondo dzavo dzinge dziri pamweni.

Ana amai ane ndani nana mai achangobve kubare ndore anokurudzirwe kuhambe ne ndore ku zvibhedhlere dzimweni dzinobaiwa mu kuhlani ye besha kuvhenekwe mu kuhlani yaka siyana siyana inobata ndumure kwemene.

Anamai anendani neachangobve kubara anookurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere kunobayise ndani dzawo nendumure dzawo dzimbaiwe mitombo inorape mikhuhlani ne besha imweni angopihwe mitombo inorape kwemene.

Ana adodori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere kunoringirwe mukuhlani yakasiyana siyana amweni achitariswe mwoyo amweni achitariswe utano hwenxondo amweni achivhenekwe mukuhlani yakasiyana siyana pamweni nekupuhwe mutombo.

Anamai ane ndani nanamai achangobva kuzvara, anokurudzirwa aende kuzvibhehlera kundovhenekwe achipihwa mitombo inorape mikuhlani yebesha pamwechete nekusimbisa makodo

Anamai anendani neachangobve kubara ndumure, anokurudzirwe kuhambe ngendumure dzawo kuzvibhedhlera. Dzimweni dzendumure dzovhenekwe mikhuhlane yakasiyana-siyana pamwe ngekupihwe mitombo.

Anamai ene ndani nevachangobva kubare ndumure vanokurudzirwe kuhanba nendumure dzavo kuzvibhedhlera dzimweni dzobhenekwe makodo kuvhenkwa mukuhlani yakasiyana siyana nekubayiwa mitombo inoporese.

Amunaa wee afundi adodori anokurudzirwe kugare pazvigaro ane matabhura amweni achierengemwo mabhuku achione mapopai zvinoape mudakaro pamweni ndxondo dzinenge dziri pamweni achiteerera zvaanoreketerwa ngeadzifundisi yayo.

Anamai anendani neachangobva mukubara ndumure anokurudzirwre kuhamba nadzo kuzvibhedhlera dzimweni dzino ningirwe makodo dzimweni dzino bayorwe mutombo pamweni neku rape mikuhlani webesha kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene vana vachangobva kubare ndumure nevane ndani vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nendumure dzayo dzimweni dzinopiwa mitombo inonorape mukuhlani webesha dzimweni dzechivhenekwa mikuhlani yakasiyana siyana.

Ikodzero yemuntu weshe ungaa ari mutano, ungaa ane makodo akatyoka, kuti apangidzwe ziwo maringe ngezveutano. Mazuva anyamashi antu ava kupihwe michina inemavhiri ekuti ashandise, kana anemakodo asina kuita zvakanaka kwemene.

Ikodzero yemunthu wese kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwa. Kuzvibhedhlere kwaane ndau inoita ngezvesainzi. Ine mishina inovheneke ngazi, kuvheneke mutundo, uye kuvheneke ngqondo pamweni ngemakodo.

Majaya ngema dhokodheya vano kurudzirwa kupfeke zvivhara nyara, zvivhara muromo uye zvivhara muiri kana vachirapa antu ane mikhuhlani ino tapuriranwa. Izvi zvino chengetedze utano hwavo uye nevanhu vavacharapa kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhelera kovhenekwa amweni anovhekwa magodo, amweni anovhekwa shuka wemwiri, amweni anovhekwa nxondo, amweni anovhekwa kurova kwemwoyo zvinobatsire kuti antu agare achiziva utano hwavo.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera nekundau dzino batsirwe antu kwaane zvimushina zvemhando yepamusoro yedera dera zvimweni zvimushina iyi zvinoshandiswe kuvheneke mwoyo kuvheneke ngqondo nekuvheneke mikodo inodzimba antu opiwe mitombo .

Madhokodheya ngaana mukoti, ano kurudzirwa kupfeka zvivhara nyara zvivhare muromo ngezvivhare mumwiri kana achirape matenda ano tapiriranwa. Ikodzero yemunthu weshe kunge achipfekawo nhumbi dzino chengetedza kubva kumikhuhlani ngekuti angabatwe.

Ikodzero yemuntu veshe kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe antu. Vonopangidzwe fundo maringe ngezveutano zvinobatsire muntu kuti agare achiziya utano hwake, uye apihwe mutombo unorape mukuhlani.

mazuva anyamashi ikodzero yemuntu veshe kubatsirwa maringe ngezveutano. Amweni ane mari anoenda kunzvimbo dzanonovhenekwe nemadhogodheya echiyungu, achipuruzirwa mwiri yayo kuti idare kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kunge echi pangidzwe zivo maringe nezveutano. Ana amai, anababa, majaha, nendumure dzino kurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera, kundo vhenekwa pamwe neku pangidzwe zivo maererano nezveutano.

Kodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhehlere. Kwava nendaa dzine mushina wesainzi, imweni inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundO, imweni kuvheneke mukodo pamwe nemitombo inopiwa antu.

Ikodzero yemuntu weshe kuhamba kuzvibhedhlera nekodzero yezvehutano antu akavhunika makodo anopihwa mushina yemavhiri yekushandisa Kuti afambe amweni anokwanisa kumira anira zvawo Achiterere.

Ikodzero yemuntu weshe kunge echipangidzwe fundo marine ngezveutano. Antu anofanire kunge eiziya maringe nezvemikhuhlani yakasiyana siyana uyezve ngezvemitombo yakadai ngemukhuhlani iyoyo.

Ikodzero yemuntu wese, kunga achihambe kuzvibhedhlere ngekundau inobatsirwe antu, onovhenekwe mikhuhlani yakasiyana-siyana. Amweni echivhenekwe mikodo, mirenje, nyari dzakavhunika uye kuvhenekwe mwoyo.

Rinenge je famba igwinyiso antu anofana kungwarira ngezvehutano hwawo anofanira kuhamba mukawu nemukawu vachienda kuzvibhedhlera vachindoningurwa kuti mwiri Yako zvakanaka here vamweni vachivhenekwa mikuhlani yakasiyana-siyana pamweni nekupihwa mitombo.

Ikodzero yemuntu veshe kuhamba kuzvibhedhlera kunofundiswa maringe ngezveutano. Antu achifundiswe ngezvekuchengetedze makanda avo, amweni achidzidziswe mitombo inonodzoreredze kukwasharara kwema kanda kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kunge ange achihambe kuzvibhedhlera kundovhenekwe meno, amweni kuvhenekwe maziso. Utano hwemeno utano hwakakosha kwemene, unoite antu ave nenyemwerero yakanaka kwemene.

Asharuka, majaha nentombi, ana mai nana baba anokuridzirwa kuhambe muzvibhehlera kuti awongororwe mukawo ngemukawo echiringirwe makodo, mirenje, kutarirwe ndxondo pamweni ngekupihwe mitombo inorape mukhuhlane .

Ana mukoti ngemadhogodheya anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyare, zvivhare muromo ngezvivhare muviri kana kuine matenda anotapuriranwa. Zvinobatsire kuchengetedza hutano hwavo, uye hweantu anenge achirape kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, mitombo inofana kungwarirwa pantu panotonhorera kuitira kuti isapiswa piswa ngezuwa kana ikapiswa piswa imweni haisoshandi zvakanaka inokonzera ukosha upararire kwemene.

Amuna we kumaganga kwatinobva iyo zvitoro zvinotengesa mitombo zvinofana kupararire zvinoita kuti antu arumbe kundotenga mutombo kana achizwa zvisakanaka otomwa opora.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinofana kuparirire mundaa yese nemumagange. Kuitire antu asingadi kuhamba kuzvibhedhlera anorumba kunotenge mitombo amweni omwa otopora kwemene.

Kuzvitoro kunotengeswa mitombo imweni mitombo inofanira kungwarirwa pantu panotondorere haifaniri kupishwa pishwa ngezuwa ngekuti imweni inozoshaisha utano hweantu akatadza kupora.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo anthu anofanire kunge aine fundo yepamusoro dera dera kuti abatsire asharukwa pamweni ngekuarengere mitombo ngekuvape zivo maringe ngezvemitombo yavanenge vachitenga kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, mitombo inofane kungwarirwa panthu panotonhorere. Hayifaniri kupiswa ngezuva ngekuti imweni inozvokonzera kupararira kwehukosha antu vakasapora zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofane kupararira nentharaunda, kuitira anthu ane mukhuhlani isikadi kuhamba kuzvibhedhlera, anorumba kunotenga mitombo, amweni onwa opora ipapo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi zvinofanira kupararira nenharaunda nekumagange kuitira kuti amweni ahambe kunotenge mitombo asingafaniri kunovhekwe kuzvipatara.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene mitombo yanyamashi inofane kungwarirwe pantu panotonhorere imweni aifanhiri kupishwa pishwa ngezuwa inoshaishe utano weantu antu akatadze kupora.

Kuzvitoro kunotengeswe mitombo, mitombo inofane kungwarirwe pantu panotonhorere, haifaniri kuiswa pantu panopisha, ngekuti ikapishwa ngezuwa inoshaisha utano hweanthu, ikatadza kuporese.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanire kunge zviri pakachengetedzeka kuitire kuti mitombo iyi isatorwe ngeanhu asinazvivo amweni anhu anozoitengese musitiriti oshatishe utano hweanhu.

Ku mhatso ino tengese mitombo mitombo inofane ku ngwarirwe pandu pano tondorera imweni mutombo iyi ayi faniri kupishwa ne zuva imweni inozo shaishe utano hwe vantu vantu vaka tadze kupora vaka pararire nge mukuhlani.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunofanira kune antu akafundira zvidzidzo izvi. Ngekuti ndivozve amweni anobatsira asharukwa kuape zivo maringe nezvemitombo yanenge achitenga.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo imweni yemitombo inofanire kuiswe panhu panotonhorera imweni aifani kupishwe pishwe ngezuwa inozoshaishe utano hweantu antu akatadze kupora.

Kumhatso inotengese mitombo inofanira kupararira ngentharaunda. Kuitire kuti antu anemukuhlani isingadi kuhamba kuzvibhedhlere, andorumba kunotenge mitombo inoshanda wotomwa wopora.

Amunawe antu anoshanda kubandiko rezveutano vanofanire kuhamba muzvikora, ndaha nemumaganga echifunduse antu maringe nezveutano. Kuadzidzise manakiro akaita utano antu opora kwemene.

Vashandi vebandiko rezveutano vanokurudzirwa kuhamba mumaganga nemundau vechifundisa antu maringe ngezveutano vachivheneka mukhuhlani vachivheneka ngazi uye kupa antu mitombo yakasiyana siyana antu opora.

Kodzero yemuntu weshekupangidzwa zivo maringe ngezveutano vashandi vanoshanda kubandiko rezveutano vanokurudzirwa kuhamba muzvibhehleya vachidetsera vantu ngezveutano kwemene.

Vasahandi vebandiko rezveutano vanokurudzirwe kuhambe mundaa ngemumakange achifundise antu maringe ngezveutano. Kuapangidze zivo maringe ngezvemikuhlani yakasiyana-siyana uye ngezvemitombo inokwanise kubatsira kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kunge achipangidzwe zivo maringe nezveutano. Antu anokurudzirwe kuhambe mundau nemumagangi achiparidzire antu maringe ngezveutano, ngezvemukhuhlani yakasiyana siyana, uye ngekuape mutombo.

Ikodzero yemuntu wese kuziye maringe ngeutano. Antu ekubazi rezveutano ,anokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlere nemundaa, achifundise antu maringe ngezveutano ngekuti, ikodzero yemuntu wese kuziya zvemukhuhlani uye kupihwe mitombo.

Mukawu nemukawu antu anoshanda kubazi rezvehutano Vanokurudzirwa kuhamba mumagange mumagange vachifundisa antu maringe nezvei hutano vachitora ngazi kuvheneke mukuhlani pamweni nekupe antu mitombo.

Ashandi ekubandiko rezveutano vanokurudzirwa kuhamba mundau vechivheneka mukuhlani, vechivheneka ngazi pamweni nekupa antu mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Mukawo ngemukawo antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mumaganga, ndaa achidzidzise antu maringe ngezveutano, kuape simbiso ngekuziye mikuhlani yakasiyana siyana kwemene!

Ikodzero yemuntu weshe antu anoshanda kubandiko rezveutano vantu vanokurudzirwa kuhamba mumaganga nemundau achibatsira antu amweni achiningirwe ngazi amweni achiningirwe mukuhlani achipuhwa mitombo yakasiyana siyana kwemene.

Ashandi ebandiko rezve utano ano kurudzirwe kuhambe mundau yemu magange achi fundise antu maringe ngezve utano zvinoite vantu vadzivirire kutapurirana kwe mu kuhlani uye antu agare ane che njedzo yemene.

Antu anoshanda kubandiko rezvehutano vanokurudzirwa kuhambe mundaa achifundisa antu maringe nezvehutano pamweni kutora ngazi kuvheneka mikuhlani uye kuudza antu nezvemitombo inoporesa pamweni nekuvape.

Anthu anofanire kuhamba mundaa achipupurire amwe pamweni ngezveutano uye achieuchidzane zvakanakire utano zvinodzivirira kupararira kwemikuhlani anthu ogare ane utano hwakanaka kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kuti ange ane ruziwo maringe ngezve utano. Anthu anoshanda kubandiko rezveutano anokurudzirwa kuti ahambe mundau nemumagange, achipangidze vantu maringe ngezve fundo yezveutano pamwe nemikhuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Inenge jee damba igwinyiso remene mene antu mundau dzatinogare anofane kufundiswa kugeze nyare achishandise sipo kana kubate zvinhu zvine utachiwana amweni apedze kushandisw chimbuzi neamweni apedze kuhlae anokwanise kugeze nyare.

Rinenge je damba igwinyiso remene mene antu anoshande kubazi rezveutano vanokurudzirwe kuhambe mundau nemumangange achifundise antu maringe ngezveutano achivheneke ngazi kutore mutundo kuvheneke mukuhlane ngekupe anhu mutombo.

Mutywau ngemutywau antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mumaganga ne mundau vachifundisa vantu ngezveutano uye achiaziyisa ngezvimikhuhlani inopararira kuti antu agare ane fundo yemene mene.

Ashandi ekubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mumaganga nemundau achibatsira antu maringe ngezveutano, amweni achitorwe ngazi, achivhenekwe mikhuhlani pamwe nekupihwe mitombo.

Amunawe inenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kuchibhedhlere achifundiswe maringe ngezveutano achitarirwe ngazi echivhenekwe mukuhlani pamweni nekupihwe mutombo inorapa mikuhlani yakasiyana siyana antu ogara neutano.

Ikodzero yemunthu weshe kunge achifundiswa ngezveutano anthu anoshande kubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhamba mundaa ngemuzvibhedhlera achifundise anthu maringe ngezveutano uye achivape zivo maringe ngezvirwere zvepabonde zvakaita se AIDS.

Ikodzero yemuntu wese kunge ange ane zivo maringe ngezveutano. Ana adoridori anokurudzirwa kukwesha meno kupangidza kuti asadonhe meno, mushure mekunge yadyiwa ngemukuhlani kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe vasharukwa ajaha ngentombi kunge achifundiwa maringe ngezveutano ikodzero yemuntu weshe kuziya mikuhlani yakasiyana siyana uye ngezvemutombo yemazuwa anyamashi.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kundopangidzwa fundo maringe nezvirwere zvepabonde. Anofanira kunga aine ziwo iyi uye adzidziswe kuputira kana achiita bonde kwemene.

Hutano hwepabonde hutano hwakakosha kwemene. Vanaamai vanokuudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere vonoringirwe gomarara rechibereko. Pamweni ngekupihwe zvikushandisa kana achiteera kumwedzi.

Ikodzero yemuntu wese majaha ngendombi vafundiswe maringe ngezveutano ndombi dzinodzidziswa kuti iitire kana dzoteera mazuva ayo ekumwedzi panofanire kushandiswa micheka yakakwenenzverwa kwemene kuitire kuti dzirigere kupararira kwemukuhlani .

Anamai anendani nanamai achangobva kuzvara ndumure anokurudzirwe kuhamba kuzvibhehlera kunovhenekwe ndani yayo. Amweni achipihwe mitombo inosimbise ndani ngekuti mazuva anenge anendani, ndani inoshungurudza kwemene.

Ikodzero yemundu weshe majaha ngendombi ano kurudzirwa kufundiswe maringe ngezve utano hwezve pabonde. Izvi zvinoape zivo asati aite bonde akone kuchengetedzeke kubve kumukhuhlani yakaita seshuramatongo, uye neimwe inowanika pabonde.

Ana amai anendani neamweni achangobve kuzvare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere. Amweni anobaive mutombo, amweni otarirwe ngazi, amweni opihwe mutombo inorape mukuhlani vebesha kundumure dzayo.

Rinenge jee damba igwinyiso remene mene afundi adoridori anofanira kufundiswa maringe ngezveutano kuti agone kuchengetedze utano hwavo uye aziye mukuhlani inopararire achiri adoridori.

Ashandi ekubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mumaganga achitipupurira pamwe nekuparidzira antu maringe ngezveutano hwepabonde. Hutano hwepabonde hutano hwakakosha, achikurudzira anamai avhenekwe gomarara rechibereko.

Amunawe inenge je damba ingwinyiso remene mene ana mai anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlera anopangidzwe fundo maringe ngezveutano hwepabonde amweni agone kuzvichengetedza asabatwe ngemikuhlane yepabonde yakaita se Edzi.

Ikodzero yemuntu wese adoodori pamweni ngenthu akura kuti apangidzwe fundo maringe nezveutano. Ana anokura achiziye mikhuhlani uye achiziva kuzvichengetedza maringe nezveutano

Ikodzero yemuntu wese kunge achifundiswa maringe ngezveutano hwemabonde anaamai anokurudzirwa kuringirwe gomarara zvibereko anababa anokurudzirwe kuringirwe gomarara rinoite pasikarudzi yayo

Fundo yepabonde ifundo yakanaka kwemene , majaha ngendombi anokurudzirwe kubatsiridzwa kuziye maringe ngezvepabonde uye ngemikhuhlani inobatirwe kana antu aziye blonde risina kudzivirirwa.

Majaha ngendombi, anaamai naanababa anofanire kufundiswe maringe ngezveutano hwepabonde. Antu akasaziye utano hwepabonde anopararire amweni kufe ngechirwere cheEdzi ngekuti anenge asingadziiriri.

Antu anoite mutambo yakasiyana-siyana yakaita sokurumba, kukaba mabhora, kutomhuka-tomhuka, mabhora enyara anokurudzirwe kunge anemutombo kuitire kuti akakuvara kana kusvodogoka anoshandisa asati aendeswe kuzvibhedhlera.

Antu anoite mitambo yakasiyana- siyana yakaita sekukhaba mabhora, kurumba, kutomuka -tomuka ngemabhora enyara, anokurudzirwa kunga ane mitombo, kuitira amweni anenge atyoka neamweni anenge asvodogoka anopihwe mitombo asati aende kuzvibhedhlera.

Vantu vanoita mutambo yakasiyana siyana yakaita seku kukaba mabhora kutomuka tomuka kurumba uye mabhora enyara vano kuridzirwa kunge aine mutombo kuitira amweni ano zvodogoka kana kutyoka vapiwe mutombo.

Mvura mutombo. Antu anoite zvemutamba yakasiyana siyana yakaita sekukaba mabhora, kutomhuka kurumba nanokurudzirwa kumwe mvura ngekuti inowedzere ngazi uye inoite mwiri usapishwa.

Amunaa wee mundaa dzatinobve antu anofanire kungwarire utano hwawo antu anoite mutambo akaite sekukabe mabhora kutomuka mitambo yemabhora enyara anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri kundoringe ringemadhokota apuwe mutombo.

Antu anoite mutambo yakasiya siyana yakaita sekukaba mabhora, kutomuka tomuka, kurumba, vanofanira kuhamba kuzvibhehlere kunovhenekwa ngemadhokoteya amweni anenge asvodogoka anopihwe mishini yekushandisa.

Amunawe inenge jee dambe igwinyiso kuzvibhehleya kwaange nemishina yemhando yepamusoro yederadera imweni inopiwe anhu akasvodogoka makodo kuti afambe zvakanaka kunyanya asharukwa anenge anemakodo asisina simba.

Antu anoite mitambo yakasiyana- siyana yakaita sekukhaba mabhora kutomhuka-tomhuka ,kurumba mabhora enyara anofanire kunge ane mitombo kuitira amweni anenge asvodoka panguwa yemutambo agobatsirike zvemene.

Kuzvibhedhlere kwaangemichini yemhando yepamusoro yedera-dera, imweni inoshandiswa nemadhogodheye eitaurirane amweni ari kuzhe kwenyika. Zvinobatsira apangane zivo maererano nemukuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Amuna woye mazuwa anyashi kwaa yemichina yemhado yepamusoro yederadera imweni inoshandiswe kufonera naantu ari kure ngekure achipangidzana fundo maringe nezveutano antu otopora kwemene.

Kuzvibhedhlera kovanikwe michina inoshandidzane pamweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke kupisa kwemwiri, imweni kuvheneke ngazi, imweni kuvheneke mutundo ichipe zivo kumichina yakasiyana kwemene.

Kuchibhedhlera kwange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandidzane , imweni inoshandiswe kutore kupisha kwemiri, imweni kutore ngazi, imweni kutarire ndani anamai opore kwemene.

Ku zvibhedhlera kwange mishina ino ringirwe antu ino buditse ma rizautsi pa chidziro antu anokurudzirwe kuende ku zvibhedhlera kuno ringirwa achi shandisirwa michina iyi ngekuti aziye pa amire nge utano kwemene.

Mazuva anyamashi kwane mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kutsvage fundo padandemutande ngemadhokodheyi maringe ngezvemikuhlani yakasiyana siyana kubatsirwa kurape antu kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda maningi antu anokurudzirwe kunge ane ruzivo ngekuti inoonekwa mumakwasha .Antu anofanira kuve ari asharukwa anoziva mitombo iyi ovapandudze fundo ngekuti imweni inoshaisha utano.

Mitombo yekudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Imweni inowanikwa zvirinyore-nyore mumagwada aripedo nekumhatso kwatinogare. Antu anokurudzirwe kunge aneruzivo, asati ashandisa mishonga iyi ngekuti imweni inoshaishe utano.

Mitombo yekudhaya , mitombo inoshanda kwemene . Vasharukwa vekudhaya vaitora mashakani pamwe nembidzi vodhibanisa voisa mvura antu otomwe, opore mikhuhlani komene.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene asharukwa ekudhaha aitore mashakani pamwe nemidzi dzemiti odhovanisa ogadzire mitombo inorapa mukuhlani yakasiyana siyana imweni yairape ndani imweni yaisimbisa makodo kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anoshandise mitombo iyi ngekuti inorape kwemene. Vasharuka vekudhaya vaitore mashakani nemidzi dzemiti odhubanisa ngemvura ofashaidza pamoto onwa ngekuti mutombo.

Rinenge jee damba igwinyiso, mitombo yekudhaya mitombo inorape kwemene. Tinokurudzirwa kushandisa mitambo iyi ane zivo ngekuti pamweni inogone kushaishe utano antu aparara ngeutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi anefundo yeasharukwa ngekuti imweni inokwanisa kushaisha hutano hweantu antu akasapora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana, asharuka ekudhaya aitora mashakani embiti pamweni nembidzi odhibanisa nemvura omwa.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge ane zivo imweni inooneke mumagwasha ari pedo nekumhatso kwetinogara antu anofanire kunge aaine fundo ngekuti imweni inokonzera kupararira kweukosha/hosha.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene asharukwa ekudhaya amweni aishandisa Bute kudzivirira mukuhlani webesha aishandisa iro vachiisa mumhuno kudzivirira mukuhlani otopora kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni yakaita segava kava inoshandiswa kudhubanisa nemvura kugadzira mutombo unorapa mukuhlani wemutumbu imweni yakaita semaremoni inoshandenkugadzira mitombo kurapa mikuhlani webesha.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe ngeasharukwa. Antu anofanire kunge ane fundo ngekuti imweni inoshaishe utano hweantu muntu akatadza kupora ukosha hukapararira.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Mazuva anyamashi mitombo iyi yakuiswa mumapakiti imweni kuzvibhotora yotengeswa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo ngekuti inorapira kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yaakuiswa mumabhotoro, imweni mumapurasitiki, ichitengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo. Imweni inorape kugeda-geda komuiri komene.

Mitombo yekudhaa mitombo yakanaka kwemene. Antu vano kurudzirwa kunge aine fundo maringe ngezve mitombo iyi. Imweni inoshaishe utano hweanhu ukosha huka pararira.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni inenge iri chikafu anth anokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare ngekuti chikafu ichi chinogwinyisa kwemene antu otopore mikuhlani yakasiyana-siyana otopore kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kutenge mitombo iyi kune antu ane ruzivo rwakagwinya ngekuti amweni anoshaisha hutano, antu akatadza kupora mukuhlani yapararira.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi antu anotore mashakani omasanganisa ngemvura onwa otopore ngekuti mvura mutombo zvekare.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemutombo iyi yavakuiswa mumabhokisi, imweni mumapurasitika, imweni muzvibhotoro ichitengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo ngekuti imweni inoshamba mwiri.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene mitombo yekudhaya yakuiswa muma pakiti imweni muma bhotoro imweni yakutengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo ngekuti inoshanda kwemene.

Mitombo yekudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi yave kunatsurudzwa, imweni ichiiswa mumabhothoro, mumaphurasitiki imweni ichitengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo, antu otenga oshandisa.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Asharukwa akudhaya aitore mashakani, pamweni nemidzi dzemuti odhibanisa ngemvura, ofashaidza pamoto, otomwa ngekuti mutombo.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yakuiswe mumakhadhibhokisi, imweni mumapurasitika nemumabhotoro. Imweni yechitengeswe kuzvitoro zvinotengese mitombo, ngekuti inorape gwemene inokurudzirwe kuti antu ashandise.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, anthu ano kurudzirwa kunga ane ziwo maringe ngezve mitombo iyi, pamweni ngemaruwa ekudhaya. Ngekuti imweni ino konzere kupararira kwehukosha, vanthu vakasapore.

Mitombo yekudhaya mitombo inobaikurudzirwa kwemene antu anokurudzirwa kushandiswa mitombo iyi pane vasharuka ngekuti imweni mitombo iyi inoshaidha utano antu otadza kupora.

Inenge je damba igwinyiso remene mene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo yekudhaya anofana kunge ari asharukwa anefundo ngekuti imweni yemitombo iyi inokwanisa kushaisha hutano hweantu antu akatadza kupora mukuhlani ukapararira.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofana kunge ane fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inokwanisa kushatisa hutano hweantu antu otadza kupora.

Mitombo yekudaa mitombo inoshanda kwemene afundi anofanire kuita tsvakurudzo maringe ngezvemitombo iyi ngekuti imweni inoshaishe utano hweanthu anthu ukosha hukapararira.

Rinenge jee damba igwinyiso mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Asharuka akudhaya aitore mashakani pamweni orya yakadaro otopora ngekuti inenge iri mitombo yakasimba kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo Inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kunga ane zivo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo iyi inokwanise kushaishe hutano hweantu ,antu akatadze kupora mikhuhlani ikapararira.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi anofanire kunge ane zivo maringe ngezvemutombo. Imweni inoshaishe utano hweantu antu akarega kupora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokuridzirwa kushandisa mutombo iyi anofanirwa kunge vanefundo yepaderadera nekuti mutombo iri mumakwasha imweni inokwanisa kushaisha hutano hweantu

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene kunyanya nyanya mashakani emugwavha ,asharukwa aitora okabanisa ngemvura ogadzira mutombo unorape mukuhlane mabesha andhu omwa opora.

Mitombo yakudhaha mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorapa imweni yakachipa aitengeswi yasiyana nemitombo yanyamashi inode kuduse mare kuti anhu apihwe.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi anofanire kungaane fundo yepamusoro yedera-dera. Ngekuti imweni ikashandiswa zvisiri izvo inoshaishe hutano hweantu akasapora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshande kwemene, antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi aine zivo yeasharukwa .lmweni yemutombo iyi inokona kushaisha hutano kuantu akasapora zvikazotipa madambudziko.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene asharuka ekudhaya amweni aitora mashakani obike orye opora nekuti mitombo yekudhaya inorape zvikukutu kwemene .

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kunge ane fundo yepamusoro yedera-dera kana achishandisa mitombo iyi ngekuti imweni inogona kushaisha hutano hukosha ukapararira.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anoshandisa mashakani emugwavha anoadhivanisa ngemvura ofashaidza omwe otopore. Anorape mukuhlani yebesha.

Mitombo yemazuwa yechinyakare mitombo inoshanda kwemene imweni inenge arimaruwa imweni arimashakani imweni airimbidzi dzembiti vasharuka tore mashakani pamwe nembidzi vodhibanisa nemvura kugadzire mutombo antu omwa.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mutombo iyi, ngekuti imweni inorape zvemene, asi anofanire kushandisa nefundo yeasharuka, ngekuti imweni inokonzera kupararira kweukosha.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape ichiporesa ipapo ipapo, Asi antu anofanire kunge ane ziwo ngekuti imweni yemitombo iyi inouraye antu.